Libhakane eliyesibhedlela elikhombisa ukuthi kuhanjwa njani lokuthi indawo zakhona ezibhedlela zime njani.

Lapha ngibona izikhali ezehlukeneyo ezisetshenziswa ngodokotela ukwelapha abantu abagulayo, ngibona izigelo, ezisetshenziswa nxa abantu sebehlinzwa, ngiphinde ngibone okokuzwa ukuthi inhliziyo itshaya okungakanani.